Paɣa n ʒiya ka gbubi zaham o nuzaa polo ŋarim bɛ kom ni teeku ni paɣa maa ʒila teeku nangbani kpaŋa

gbanpiɛlla anu n laɣim ʒɛ saraya dibu do niribaayi ʒɛla kuɣisi zuɣ' ka niribaata za zuɣ' saa ka yino ʒɛ witɛnɛsi bɔɣisi zuɣ' ka wuɣ' o nuu ka yino za o sani ka gbabi kunidi

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni gala ata bɛ dinni boraadɛ bɛ di puuni di nyɛla dibaanahi laasabu zaham bɛni ni kpam naanzuu gba nyɛ din bɛ di puuni

Daa puuni ka niriba kɔhiri yaayɛri paɣa so kɔhiri yaayɛri ka Kpabi bia doo mini paɣa so kana n ti pii yaayɛri maa n gbubi ziya.

Daa puuni niraba n laɣam bɛ daa maa ni boraadɛ doya naanzuu doya naanzu moma ni naanzu kaha di pa teebuli zuɣu alibarisa gba pa teebuli zuɣu paɣaba n ʒi di kbuni paɣaba ʒi katayuu loŋni